Cora issuwa malatiya kaamee issoy issuwa geesuwa kaallidi geeduwan geeduwan biiddi de'oosona. Eta miyyiyankka qassi asay eqqidi xeelliiddi de'ees. Ha kaametikka eti awa biyonaa?

issi yeechchan direttida soohuwan

wolaittatto lutettaa maxaafai keehippe loogididi ekettees aissi giikko naati yeletto saara nu aaye qonqqa gididaagan ubbabaa eriiganaasi maaddees i koiro kifiliyaappe doommidi de'iyye?

sarotettay keehippe lo'o yaagiya nu kawuwaa huupheyyoohuwan mantta nigaatu geetaachchoi lo'o hanotettan sarotettaa naagissiiddi de'iyoogaadan kawotettai qonccissiis. i awa ooso keettan diishsha ha saatiyan.

wolaytta soodo katamaa allaalan heezzu durssanchchati uttidi haasayoosona etappe issoi kushiyay dentti uttiis. qassi makinai biyo ogiya matan heezzu attomaageeti de'iyaageeti qassi eti ay oottiyoona?

daro wolaytta wogaa maayida asati ha sohuwan beetoosona. baggay uttis, qassi bagay eqqis. eti uttidageetinne eqqidaageeti ay xeeliidi de'iyoonaa?

issi xaliyaa bayzziyo keettan naa''u asati eqqidosona etappekka issoy xaliyaa shammiyaagaa issoy xaliyaa bayzziyaagaa ha baggaara eqqidaagee i aiba xaliyaa a oychchiidi diishsha

Wolyaitta sootto yumbburshshiyan dumma dumma keettati de'oosona tamaariyo keettati asttamaarati aqiyoosai tamaarati aqiyoosai dumma dumma keettati de'oosona etappekka hagee buuxa keettaa malatiyaagee olaitta wogaa keettai beettees i isi keetettite?